Mittaappe massi medhdhido so buqurata burccukkuwa, siiniya joogiyaanne disttiya wottanawu maaddiya buqura. Ha buquray "biffiya woyikko kicheniya' geetetti xeegettiya miishsha.

Naa'u wodalla naati boloose boloose bommben de'iya ajjoora soossuwa biiddi appe ha baggaara allaxxiiddii beettoosona. Ajjoora soossuwa wolaytta asay gidin harasaappe yiida asay allaxiyo soho.

Issi dembban keehi cora asay shiiqidaageeta gidishin, he shiiqida asaappe dariya baggay gulbbati uttiis. Ay asinne ba ammanuwan medhdhaagaa woossiyoogee lo'oba.

Maata mera doozza maayidda heeran naa'u haatta pulttoy kakka liiphphiyappe guppiddi sa'an woxxes. Ha pulttoy ba heeran cuwa malattiyaba kesees.

Maata woykko macca miizzay maattaa, pilaanne oyssaa immiyooga xalla gidennan diishin maraa yelidi maaddoona. Maatta miizzati darotoo banttana yeessiyaa asata eroosona.

Yelaga wodalla na'ay xoosa suuttay gukkiddonne geeshsha xoosay kaqqettido masqqalliya oyqqiddi xoosa galatees. Ha na'ay ba huuphiyan oonatetta qonccissiya malataa wotiis.

Luxanchchati dumma dumma eraa demmanawu luxxetta keetta biidi luxiya keehippe daro eray de'iyogeta. Ha luxanchchati eranchchay xaafido maxafa eranawu luxosona.

Ha beettiyaageeti naa"u banddiraa gidishin ikka Toophphiyanne erittera banddiraa. Banddira issi biitta i awakko, awugaakkonne ani de'iya dumma dumma oosuwa qonccisses.

Azinaynne machchiya woykko azinay machchiyo qoommidi eqqiyaagaa be'iyo wode taayyo siyettiyaabay eti keehippe siiqettiyoogaa. Hegaa xalla gidennan wode taageekka tana amoyees.

Nu biittan dere asaassi maaduwa immiya dumma dumma 'tequwaameti' de'oosona giyogaa. Asaassi uyiyo haatta geeshsha gididaagaa koshshiyo gishshawu asawu haattaa gattiyogee etawu koyro ooso.

Kaamiyaappe ha baggaara maayuwaa bayzziiddi diya asatinne qassi ogiyaara hemettiiddi diya asy beettes. Zal'iyoogee asa naatussi keehin lo''oba ayssi giikko minni oottiyoogan bananne basoo asaa aysses.

Issi geela'o na'iyaa bootta meraara de'iyaa shuraabiyaa maayidaara ba huphphiyaa guye zaarada yeddidara "ELIM COFFEE" yaagiyaa xifatiyaa oyqqida buquraa oyqqada eqqaasu.

Dumma dumma buqura garssan yeggidi doori wottido daro wodiya gam''ettigi bayzzanawu mooretenna mala giidi giigissidi de'iyo ushshaa suntta neeni eray?

Ogiyaa doonan dirssaakka diranawu sohoy un"o gididasan biittaa shammidi keexxiyaa asati daro iitabawu aadhdhidi imettoosona. Haga mala asaa de"oy ubbatoo hirgga xallaana.

Cora asay yaanne haanne hamettiiddi de'iyagee beettiyo wode eti hemettiyo sohaykka keehippe lo"iyagaa. Ha sohan wolqqaama puulaara de'iya keettay keexetti uttiis.

Maashinee asaa huuhpiyappe dariya oyshata eesuwan oottanaassi maaddiya miishsha geetettidi erettees. Ikka go'iyoy timirtte keettattun, biirotuuninne zal'e sohotun woykko giyan qoodaappe dariyabata eesuwan qoodanaassi maaddeees.

Naa''u asatti bantta kushiyan oyqqido asaa cenggurssa xoqqu oottidi sissiya zamana miishshay keehippe ali'onne lo'ees. Ha asattu huuphphesan de'iya xuufe saatiya qonccisseesi.

Issi issi hiillati banta medhdhido miishshaa woykko jabanaa giyaa ekkidi yiyo wodiyan asay olaa eqqidi shammees shin he jabanay aappun biraa ekkiishsha?

issi keettaa giddon shayyiya tiggiyo miishshay baatees. ha miishshaappe aaruwa maadiya hara miishshati diikkokka qassi asay eta darotoo ge'etenna hagaa go'ettoosona.

Pa pa! Ha maata malatiya teeribeenna paappayiya ayfe ay keene! Ha pappaye teeriddi ba mera laamiddi ubba poqquwara ma ma gaanawu de'ees.

Issi qeeri qoca malatiyaasan shanxxaa kumidi doonaara ubbay siketti uttidabay aybbakkonne de'ees. Gidoshiin ha shanxxaa achchaan boynay, shukkaaree miccetti uttidaagaa taani be'aas.

Gaabeenne naxalay shimaynnee shaluwaappe daddidi medhdhiyo maayo qommo. Asay bullachchaa, qaxxaraa woosa keettaanne hegaanne hegaa mala bonchcho sohota biiddi gaabiyaanne naxalaa maayees.

Asa namisay oyqqiyabba giddiko quma koshawu daro sohuwa bees. He quma qomotikka qoodan guutta gidokkona ettawu de'iya maadduwara gatti xeelliyode wolqqama.

Kataman daro dumma dumma asaynne dumma dummabay hanees. Leemisuwawu issi issi asay ogiya doonan eqqidi oosuwa koyyiyoode haray qassi issisan uttidi kaa'ees.

Issi issi gooba zal"anchchay ba zal"iyobata ekkidi awaanikka eqqidi zal"ees. Leemisuwawu ogiya doonan uttidi cora asay biyonne yiyo gishshawu darobata bayzzidi pee'ees.

Darotoo puutiya woykko kattaa ayfiya tokkiiddi haattay biyo ogiya woykko irkkaniya medhdhiyoogee lo''o. Hegaadan oottido gishshawu kattaa ayfee lo'i muruti uttiis.

Tohoossa toophphiya dalgga manttiyan de'iya dumma dumma asa naatu kochchatuppe issuwa gidida murse asaa maccasati bantta huuphphiya qanttan gigissidi maaraara eqqidosona. Eta gidoppekka issiniya xurumbbaa punnaydda dawusu.

Ambban ogiya doonan tokketiya ciishshay woykko mittay issi ambba puulayannawu maadiya doorettidda mitta sheeshsha. Kaame qassi togganawu maadiya zamaana togga miishsha.

Issi ushshay bayzettiyoo sohuwan maaran uttida ushshaa qommoti de'iyaageeta gidishin, he ushshati aybee aybee? Xarimusetu bollan de'iyaa woraqatatun xaafettidabatu meray ay malee?

Naa'u orttodookise ammanuwa kalliyaa asti wodallanne geela'iya adussa maayuwa maayidi ekkittiyoogaanne gelettiddi beettoosona. hagappe bootta maayuwa adussaa a maayin i qassi koforttaa maayiyaakko lo'o.

Issi karetta gidida tooranchchati banttana naaganawu oyqqiyo miishshay beettees. Ha miishshay darotoo seera mooridaageeta oyqqanaassinne issi uray bana morkkiyappe naaganawu go'ettiyo miishsha.

Issi mala qommo bayzziyobatti corattidi bayzzettiyo suuqiyaa supper markkettiyaa geetees. Hagamala keettan darotto gatee issimala gididi gujjena paccenna. Aydene issi mala gatiyan bayzzetees.

Pasttay gisttiyaappe oosettiyanne ba giddon karbohaydireetiyaa oyqqida quma qommotu giddoppe issuwaa. Pasttay mal'iyo gishshawunne bollawu qassi wolqqaanne ho'uwaa immiyo gishshawu daro asay dosees.

Toophphiya sunttan salo gufantto biittatura anaccettiddi daaga ehidda wottanchchatti bantta daaga qooriyan qachchiddi eqqidosonna. Ha wottanchchati keehippe daro haahotettaa woxiddi daaga ekkidosonna.

Issi zo'o meran tiyetti uttida wogga keettaa miyiyaan ha baggaara diccidi uttida zaapiyaappe ha baggaara de'iyaa ogiyaa bolli eqqida naatu paydoy woysee?

Dumma dumma meray de'iyoo wogaa qumaa kattogaappe garssa baggaara de'iyaa qumaa wottiyoo buquraa ayba giidi xeegiyoo? qassi qumaa bolli maanawu eqqi uttagee aybee?

Coo sunttawu wolaitta keettaa kareera malatiyaabaa keexxidoogee diyaagaa be'ana gaada gido geliyoode aybinne baynaagaa onaa be'ada oyyo waasso haakka hagee gaada keehiippe azzanaas.

Beni wode maataappe keexettiya wolaytta keettaassi kaaray de'iyogeenne kaaray baynnaagee de'ees. Kaaray baynna keettaassi maatay sa'aa gakkanawu kamettiyo gishshawu tamaappe daruwa naagettana koshshees.

Keehippe aaho sohuwaan gaxaara daro dirssati sohuwaa dooddi uttidaageti bettoosona. qassi so baggaara qassi maatay mokki uttidagee beettees xeelliyoode nuyoo.

Shooqan de'iyaa gisttiyaa muruta giddon gisttiyaa ayfiyaa ba'ida murutaa qoodayi aappunee? Ha gisttiyaa murutaa tookki uttida gisttiyaa hayttaa meray aybee?

Zamaana muuziqqa miishshay yetta yexxiyodde ho'ettanawunne qassi durssanawu qassikka keehippe loyttiya ali'o miishsha. Ha muuziqa miishshay wode ehiidonne keehippe ali'o buqura.

Sunkkuruutoy, donoy, timaatimmee, tuummoy, zo'o unkkoynne qaaree issi sohuwan de'oosona. Hageetu giddoppe maata meray de'iyogee qawu'e bambbariyaa gidishin, qaaree kattaa poogettanawunne sawettanau maaddees.

Nu wolaytta biittan keehi gooba tamaaretinne mino asttamaareti de'iyo timirtte keettan tamaariyakko giissidi amoyees. Ha timirtte keettaa taarikee daro heeran haasayettiyode ufayssees gooppa!

Molettida woykko masettida shuchchan koolettida ogee di'oy daridi yiikkonne Elle bookettenna. Asay ba yuushuwaa qorqqoruwaan diriyoogee morkkee, kayssoynne do'ay gelennaadaan teqqees.

Oyttay badalay zereettidi mokkidi gakkin baaburiyan gaacettoogaappe guyyiyaan munaqettidi uukkidoogaa giyoogaa. Nu sooni gifaataa gallassi oyttaynne daabboy uukettin ashuwaara bambbariyaa tushidi meettees.

Ha"i wodiyan boral"iyan wottiyo worqqaara ubbay ekkiyo miishshay keehin siyiyo wode keehin daganttees. Ha worqqa shammanawu wachchida asi "hayttay kehaa siyo" geennan waayi aggana.

Daro luxancha naati shiiqidi luxi makkidoogaa simmi laybireeriyan nabbabbiiddi beettoosona. Laybireeree co'u giida sohonne nabbana tamaaretussi keehippe woppu giida soho.

Keehippe lo'iya meretatinne mereta imotati beettoosona. Ha sohuwan dumma meretati leemisuwawu mittay, maataynne deriya milatiyabati qonccidi beettiyogaan keehippe lo'iyagee beettees.

zo"o makkiinay diyaagassi meray keehi lo'ees. ha makkiinay asaa issi sohuwaappe qassi hara sohuwaa efaanawu maadiyoogaappe aadhidi qassi miishshaakka daruwaa ekkees.

Ya baggaara deree beettiyoode haakko shiiqiyoode qassi kaamee biyoonne yiyoo aspalttiyaa getettiyaa ogiyaa biyaa asatu qooday woysee? qassi ogiyaawu gidduwaan eqqida korinttiyaa mittaa sunttay ayba getettii?

Toophphiyan gitaa kawo oosanchchatti de'iyaagettuppe atumaa kiike moconna gididdaage oone? Hagettuppekka macaara ba ayfiyan wotido xeelannawu maadiyaa zamaana buquray aybee?

Issi aaho wolaytta keettay huuphiyappe dommidi sa'aa gakkanawu buuxa keettay beettes. A giddon amarida asati eqqidi haasayiiddinne aybakko zorettiiddi beettoosona.

Matan matan keexettida naa"u keettaappe gidduwan asay yaanne haanne kanttanwu giigida ogee keehippe xummoogaappe denddaagan asay kanttanawu keehippe barchcheyiiddi de'ees.

Meetettiya mittaa ayfiyappe makkisetti giigida ushshay zammaana wanccan qilxxi gi uttiis. Ha ushshassi de'iya shonggaa darissi mal"issanawu loomee bolla baggaara wodhdhiis.

Eessaa birilliyaa giddo tigidi uyiyo wode iita lo"ees. Toophphiyaa woggan eessay birilliyan tigettidi ushsha keettatun, sooni, bullachchan, qaxxaran hegaanne hegaa milatiyaageti uyettettees.

Asay pilaa yiici qachchiyogaadan bari binnaanaa lo"iya hanotan giigissada daddida na"ee huuphiya. Na"eessi gannan huuphee wozanaa ayfiya malatiya ogiyan dadettiis.

Dariya bagga asay darotoo harggee oyqqiyo wode heeraappe beettida xaleta coogidi go"ettoosona. Ha xaleta dere asay waatidi go"ettanaakko payyatettaa hiillanchchati zoranawu koshshoosona.

Ba oonatettaa qonccissanawu guyye geenna asa be'iyo wode guppada morggiyan utta utta gees. Hagaa mala asay ta ashuwa qanxxidi miyakkonne tana michchenna!

Issi garssay keehiippe lo'idi keexettido hinxxaa giddon Islaama amanuwa kaaliyaageeti keehiippe lo'iyaa maayuwa mayidi maarara eqqidaageetu giddon issoy karettaba maayi uttagee matan diyakko tana ayba yashii!

Badday mokkidi gakkidaagaa achchan issi aaway ba kushiya saluwa pude xoqqu oottidi ba hashiyaan yeggi uttiddobay aybee? Kadduwaanne qambbaraa go'ettidi gooyiyo boorati aapunee?

Nu biittee itoophphiyoo sunttan kare biittan polettida annaaciyaa woxxidi xoonida issi wotanchchay annaaciyaan xoonidi ba kushiyaa sinttawu zaaridi bessiidi diyaaga sunttay oonee?

Ha bagga keettan cora asay diishin ya bagga keettay ayissi mela dii? Keettatuppe guye baggaara de''iyaa deriyan dumma dumma do''ay dii?

Woraa do'ati darotoo woraa giddon wiykko asay de'iyo sohuwappe haakkidi de'oosona? Gaasoykka asaa matan. eti de'ikko asay eta caddidi woriichchiyo gishshataassia.

Wolqqaama keettay keexettiiddi de'ees. Ha cora naati baggay attuma baggay qassi macca gidishin baggay biittaa bookkiiddi de'iyo wode baggay qassi shuchchaa tookkidi oottiiddi de'oosona.

Beni asay I gonggoluwa medhdhiyo qofaa awuppe kessideeshsha? Aawati qassi bantta morkkiyappe hagaa mala sohuwan geemmidi attidi nuna hachchi asa oottidoogee galatissiyaba.

Ha"i wodiyan daro asay bollaa looxigissiya tiyettiyobata go"ettoosona. Ha tiyettiyobati daro go"aa immiyogaadan issitoo issitoo galbbaa bollan qohuwakka gattanawu danddayoosona.

Laa taani nu so aayeessi miishshi tawu miishshi diyakko ha"i giyan diya waadu miizzaappe issuwa shammana. Shin waatoo tawu diya biray etappe shammanawu gidenna gishshawu atto ubba.

issi bitaniya kushiyan diya siinee tukkiya kummi uttidaagee michiiye michchenee? qassi appe sintta bagaara diya miishshay ayssi cuwaa cuwattiidi dii?

Pa pa pa! Mule issi mala maayuwa maayiddi eqqidda issi so asatta awaa aayiyonne etta naata be'iyoode aybba lo'iyoonna. Xoossay etta anjjo.

issi sohuwan beettiya cora qommo ushshaa uyyiyo miishshati diyaageeti asaassi darotoo keehi lo'iyaa go'aa immoosona. ha miishshay giyan bayzziyo wode tana lo'ees.

Issi puutiyaa bul'iyaa mino maccarippe guyen de'iyaa naa'u karetta meray de'iyo miishshay aybaa geetetti? Ha maccasiyaa bul'iyo puute ayba dooza qommo?

Orgge dorssaa be'iyo wode taayyo siyettiyay beni taani guuttan diishin tana haahuwaappe woxxi yiiddi tana dom"I oloogaa. Dorssaa shukkidi suuttaa uyiyode tana keehi ufayssees.

Issi arssa gidada keehi puulaara de'iya yelaga macca na'iya ba huuphiya duge zaara birshshada yeddoogee aduqqidaagaa kushiyan oyqqada qooriya alleequwakka bessaydda de'awusu.

Kaamiya ogiyaara bululayidda diya kaamee giddon laaggiiddi diya manaaxxiriya wottida bitaniya meray ayi malee? A kaamee merayikka ayi mala meree?

Wolaytta Telebizhiiniya maskkootiyan issi macca na'iya eqqidaara beettawusu. Ha na'iyakka hanidi kanttida naqaashaa nabbabada oorattabaara gattada odayddanne erissaydsa sinttan eqqaasu.

Issi banddira utettaa malattiyaaban wolaitta asay dosiyoo heezzu mera qalameti hegeettikka zo'oy, adildhdhe ciishshaanne karetta merati de'oosona. Qassikka gaammuwa misilee "free wolaita" giyagaara qonncci uttiis.

Wolaytta moottay dalgga mantte kiyana mala keehippe baaxetida yelaga biittiyo kaalettiyageetuppe issoy mantta godaanna goobeza. Ha yelagay ha"ikka tohossa toophphiya dalgga manttiya aawatettan kaalettiiddi de'ees.

Cora asay dumma dumma wogaa qonccissiya bantta biittaa wogaa maayuwa maayidi eqqidaageetuppe ha sintta baggaara eqqida na'ay maayido maayoy awa biittaagee?

Taani kataman diya daro odanawu wurenna kattata miyogaanne qassi dumma dumma lo'iya ushshata uyiyogaa keehi dosays. Ubba qassi juusiya uyanawu daro koyyays.

Wolaytta moottan wolaytta dichchaa amuwa giddon de'iya wolaytta liqaa luxetta keettaa qonccissiya logo gidiyogaa qonccissees. Hagee ha sohuwa paattidi qonccissiyagaa.

saluwaa bolan beetiya keehi lo'iya cora meraara diyabay beetees. ha meray darotoo xoossay ba asaa yashshisanaassi saluwaa bolli kaqqiyo miishsha.

Issi keehi lo'ya bitanee ba de'iyo heeraappe hara heera imatta gididi biis. Qassi I biido biittaa asayikka A ufayssan mokkiini I keehin ufayttees.

Issi laameeraa birataara keexxettida keettaa bolli galleri elektrooniks yaagiyaa mobayliyaduwa giigissiyo keetta meyye baggan pooto koppi yaagiya keettay diyagan ayibi oosetti?

Keehippe lo"iya geela'o na'iya dungguzzaa maayada eqqaasu. Ha na'ee guyyen de'iya naa"u gattaappe oosettida keettay gamo wogaa keettaa gidiyogee erettidaba.

Asay lo"o maayuwaa maayidi issi xeessay woykko makkisoy de'iyoo sohuwaa baanawu koyyiko ba bolli caccafidi ba peenuwaa sawettiyoo buquray bayzziyoo keettan uttiis.

Issi yelaga na'ay woykko wodala ganjjiya Wolddetsaadiqa Tamazggana geetettiyagee dungguzzaara de'iya maayuwa maayidi garssa baggaara bootta shamiziyanne zo"o karabaataa wotti uttiis.

Dumma dumma qommo meran ti''etti puulatti giigida xawulaappe merettida lo'iyaa eqo saaxineta. Asayi darotoo dumma dumma qommo buqurata wottidi go'ettes.

issi keettaa geliyo pengee beettiyaaga matan asay issippe shiiqqi uttidaagee beettiyaageetussi toho xalaalay beettees. ha penggeekka asay keettaa giddo gelanawu maaddees.

Badalay miizzawukka asawukka maanawu haniya, daro asay dosiyo kattaa qommo. Uuttaykka asaa naatussi daro go"aa immiya qumaa qommotu giddoppe issuwaa .

Wolaytta dichchaa toho kuwaasiyaa ka'iyaa citaa giddon de'iyaa qoodan heezzaa gidiyaa naati hoolliyaa paydissi simmidi ufayssan ayiyaa yelin banttana dogidi honbocoosona.

Goshshanchchawu neeni baynakko neena katamawu gaxariyawu ayba olli giigannee? Nenane biitta wottida Xoossi anjjetto. Goshshaa shooqqay goshshanchchaa kushiyan keehin goyettiidi de'ees.

Bootta meraara qalamee tiyetti uttido keettan naa"u caammati maca naatugee sa'an eti be'idi shamana mala micettidagee beettees. qassi ikka macca naatura keehippe lo"ees.

Aaho buquraa wottiyo oydiya yuushuwan qassi uttiyo oydeti de"iyaageeti meray aymale? Ha oydeti qassi issoy issuwaappe ay keenaa haakki haakkidi uttidonaa?

Aayiya yelu! Gooba goshshachchay ba gadiya loytti oottiddi hagaa mala dalqqi dalqqiya badala dichi gattidooge daagana koshiyaaba. Badalla carshshay xeelliyodekka coo lo'ees.

Issi kunttaaliya caanettidi suqiiddi hemettiya haree tammu asay toggidi biyode sirphphi giyogee maalaalees. Hagaa mala danuwa hariya bollan gattiya asata be'iyo wodenne yiilloyees.

Wolaytta dere asay ba wogaa bochchiyogan sintta xeeraa. Wolaytta dere asaa wogaappe issoy laytta laamiyaa gifaataa gidishin gifaataay bonchchettiyo wode dere asay issippe kareppe immataykka xeegettees.

Taappe bayira ishayi baassi buzo koskkiya dooyiin tana ufayissayi woriichchiis. Hegaappe deniddidaagan a gishshawu ta wozanan Xoossaa anijjadanne galatada aggaas.

Ha"i wodiyan daro paabirkkatun oosettiya caammati go"ettiyageetu payyatettaa bollan gattiyo metoti aybee aybee? Caammay puulatettaa gujjiyogaappe harabaeu aybissi aybissi maaddanawu danddayii?

Qoodan cora macca mehetti issisaa shiiqi uttidaagaa gidishiin qassi eta ubbakka qoriyan yeggido wodoruwaara oyqqi uttidi attumanne macca asay de'ees.

Issi aahonne addussa shuchcha keettay zo"ona ekkiya meran tiyettidi de'iyaagayyo dumma dumma kifileti de'oosona. Hageeta kifileta aappun biraa qanxxidi daanaw danddayetii?

Pola Samu'eeli diriiphan uttidi haasayiyaagassi haddirssa kushiyaa biradhdhiyan migidoyi aadhdhi uttiis. Pola Samu'eelappe ushachcha baggaara mela de'iyaa adussa oyidee de'ees.

Wolqqaama haattay de'iyagaa yuushoy duunniyan doodetti uttidaagaa gidishin xirphphaara de'iya awa ayfee arshsho baggeeyye arggo baggee? Ha haattay awa heeran beettii?

Zamaana keettay yaanappe kase wolaytta dere asay maataa keettaa keexxidi de'ees. Hagee zamaana keetta woykko qorqoruwaa keexxidi urqqa goda munaqqidi deiyo keettaa gidishin beni keettay keehin banqqattena.

Katamaa ogiya doonay daro zal"iyaassi injje gidiyo gishshawu cora muuzziya zal"anchchati ogiya doonan bantta muuzziya bayzzoosona. Qassi darotoo shubeeretikka etappe muuzziya shammoosona.

Luxanchchati luxettaa wurssi makkidi wurssettan karetta kaabbaa maayidi anjjettoosona. Anjjettiyo gallassay luxanchchati bantta de'o layttan mule dogenna wolqqaama ufayssa gallassay.

Shuchchappe keexettida qorqqoro keetta ereme baggaara diya dalqqi dalqqiyaa maataa giddon zin"ida karettaara bullaara diya ordde kanaa. Guyye baggi xeelli uuttis.

Ambba giddon mittay dicci uttidagaa giddon woysu keettati beettiyoonaa? qassi ha beettiyaa keettatuppe sintta baggaara de'iyaa deriyaa awa deriyaa giidi xeegiyoo?

Asay naatusi bollappe kiyiya peenuwa giidin hara lo'ennabati de'oosona. Hegetikka issi asa peenuwa, asaara de'iyo issippe de'iyooga ixxissana danddayees giddoppe attin hegaas tiyyetiyoobati koochoro.

Kushiyan oyqqi uttidoogee mittaappenne birata qoxxidi xeeraa kessidi mexxiyo tooraa geetettiyogan go'aa immees. Ikka immiyo go'ay do'a shankkatanaassinne morkkiyaara olettanaassi maaddeees.

Booray ha"i wode zal"anchchtuyyo keehi daro biraa wodhdhees giidi asay haasayees. Laa ubba taanikka harabaa ubba agga be'ada boora zal"ooshsha gaada qoppays.

Gisttee goshshanchchay ba gadiyaa goyyidi liiqissidi zerin mokkidi gakkin cakkettidi qoxettiyaa katta qommo. Gisttiyaa go'ay gaacissidi oyttaanne daabbuwaa uukkaanawu maaddees.

Issi bitanee bazzuwan mittaa xaphon uttidi banaara ilettiya hara citaa woykko asaa bollan bombbiya yeddanawu giigiiddi de'ees. Ikka keehippe akeekidi xeelliiddi de'ees.

Wollayttan kehi daro asay dossiyoykka katta ubban mal'uwa dariykka loggomuwaa gidikkonne loggomuwaa loggomiyooge keehi daro wolaytta asay errikkonne kattiyooga erena wolayttay de'iyooga eretii?

Naa"u haretun waaxetti uttida gaaree keettaa puulaa naaganawu go"iya gaashiyappe beettiya utulaa tookki uttiis. Ha utulaassi bollan na"a issoy injjetin uttiis.

Hagee bollaa tiyettin cilicilissiyaa qibaatiyaa qommo gididagee baziliniyaa yaagiyoogaa qoppiyoo wode tana ubba cooshshanaw hanees! A meraykka ayba iites gaadii!

Daro layttatuppe kase wolaytta moottaa huuphe ayssiya mantta Lamma Akiliilu doomissido maara careppe wolaytta sooddo goshshaa kolloojjiya gakkanawu biya ogee ha"i ay xekkan de'ii?

Pa"a la qeeri na'ee huuphee ayba lo'iya dattaa dadettidee? Qassi na'iyaakka guutta na'a shi I huuphee lo'idi asa ubbaa xeelissees.

Caama kiree caamay shodetenaatto naagiya woykko maaddiya caamara issippe merettida camma qachchiyooga. Ha caamay qassi darotoo urqqa gala wottiyo aaho caama.

Ambbaa dembba sohuwan cora asayinne kaame hemettiyage beettees. Guyye baggaara mittatinne hara cora meretati ambbaa puulayanawu tokettidageetinne xoqqa deree beettees.

Shanxxan cidiya yeggidi sikkin zin'anwu maaddiya amarida hiittay giyaan bayzzettiiddi beettes. Ha wodiyan hiittaykka hiyyesa keettan guutta naati zin'idi aqanawu go'ettes.

Suuqiyan zal"iya asati bantta suuqiyan eta heera asayi shammiyoobaa xellidi aybaakka zal"oosona. Hegappe issi issi asay yiidi bawu koshshiya zaytiya; maxiniyaa…… hegaanne hegaa malatiyabata shammees.

Puulaa gujjanawu Toophphiyan macca naati dumma dumma banttana puulayiyabata go'ettoosona. Hagaappe issoy miitta ayfiyappe issuwa avokkaduwaa gidishin hagaamala puulayiyaba bayzziyane pilggiya eqqottaykka de'ees.

Wolaytta biittaa kaalettida kawotuppe dariyageeti dumma dumma heeratun kawotidosona. Ha kawoti kawotido sohuwappe issoy daamoota deriya liiphiyan de'iya xaazaa garuwa.

Ambbaa giddon amarida sohuwan ha beettiyaagaattuwan asay ba yuushuwan qorqqoruwan direes. Ikka gibbiya kaysoy gelennaaadaaninne qassi shuuriyaasi dumma qottaa immes.

Dumma dumma zal'ee miishshati deiyo super markketiyaa giddon dumma dumma sunttay etta bollan xaafettidogetti aybe aybe? Etassi qassi garssa baggaara gatee awuroppa biitta biran xaafettidage deiyosay awan bayzzetti?

Mittaa ayfe gidida loomiyaa yaagettiyaa loomiyaa ayfe gididagee giyaan asay xeellidi shammana mala micetti uttidagaa issi galla akeekennan uyiyoorin camuwaa garaadan hanin cuchchagas!

Nu doonaw birshshiyoode sintta maxaafa yaagiyo carkkuwaa naqaashshay kase wodesappe doommidi asay meezetidonne daro wodiyasappe go"oettiyooga gidishin ha wodiya asay ayssi a go"ettenne?

Issi geela'o na'iya bootta maayuwa maayada ba qooriyan qassi wolayttumaa qonccissiya zo'o karettanne adil'e meraara diya maayuwaa maayada shuchchaa bolli uttada allaxaydda beettawusu.

Odanawukka be'anawu keehippe lo'iyaa keettaa be'iyoogee miishshaara de'iyaa asay ambbaa giddon biidi keexxidi de'iyoogee kareera xelliyaa asaa ayba ufayssees gidetii!

Cora asati bantta puulatettaa naaganawu dumma dumma alleeqota qooriyan, hayttan, kushiyaninne biradhdhiyan wottoosona. Ha cora asay go"ettiyo alleeqotuppe dariyageeti biraappe merettidaageeta.

Ha nu be'iiddi de'iyogee asay miyo mittaa ayfiyappe issuwa gididi miyo wode keehin mal"iyanne hara muuziyappe. meraakka dummati ekkiyagaa. A miikko uluwa sahuwa agissees.

Asay qumaa kattiyo wode ba geeshshatettaa loyttidi naagana koshshees. Leemiwassi bantta huuphiya shaashiyan qacidi aybanne kattaa geeshshatetta bolli hirggi baynnan kattiyogee lo'o.

Toophphiya giddon de'iya dumma dumma kawo yunverestteti daroxekkaara de'iya pooqeta gattiyogan erettoosona. Ha pooqeti daro haggaazaa issi sohuwan ekkanawu maaddoosona.

Bootta caamaa tohuwan aattida issi mattumay shaaketenna asi gulbaati zaarin xade baggay beettiyoo misilee de'ees. Ha hanotay asay hemetiyoo hemetaa besses.

Issi zo'o qalamiyan tiyettida deskkiya achchan de'iya karetta yuuyyiya karetta ooratta oyidee oogee? Ha lo'iya keettay o Soo gidana danddayi?

Deretiyaa woykko duunnetiyaa heeran de'iyaa asay ba gadiyaa zeeruwaa woykko irkkaniyaa zeeridi teqqana xayikko iray bukkiyo wode gadiyaa di'oy shokkidi efees. Deretiyaa heeran de'iyaa asay naagettikko lo'o.

Issi aayyiya puuttuwa suqqayidda de'iyaara beettawus. Puuttuy asaassi daro go'aa immiyogan leemisuwawu worqqaa xaaxidi qottanawu, masunttaa qachchanawunne maayuwa woyikko afalaa daddanawu maaddees.

Issi kawo ooso keettaa de'iyaagan kareera geliyoosan sigaaraa cuwayiyoogee hanenna giyaa malaatay kaqetti uttis shin woni he ooso keettaa geliyaa asay sigaaraa cuwayiyoonaa?

Ha"i wodiyan suuttaa. pacaa woykko xayuwa gaasuwan daro asay dumma dumma aakime keettan barchchetoosona. Hegaa gishshawu nuunikka nu gishsha oosuwa oottana koshshees.

Qamman Wogaa maayuwaa maayidi puulattidi eqqidi footuwaa denddiyaa nubiitta geela'oti ayi keena puulattidaakko qonccissanawu deexxes. Etappe guyye baggaara de'iyaa uuttati puula.

Issi yelaga na'ayi Xaanaa haattaa waxxiiddi de'iyagee beettes. Xaanaa haattayi Toophphiya de'iya mereta taarike soho gidyoogan biitteessi daro go'aa immiyogan erettees.

Issi xuntta kifiliyaan shooqaappe shiishshidi ehiido xaaxetta santtay qilxxi giidi kumidaagaa gidishiin issi asi ha xaaxetta santtaa xaphoon uttidi miciidi de'ees.

Issi naqashshaa qaaxxiyaa misiliyaara cora asaakko gattiyaa televizhiniyaa yaagiyoo buqurayoo bolla baggaara de'iyaa kaciyaa milatiyaa buquray xeelliyoode ayba yashshees gidetii!

Bollaa pacatettay de'iyo asaynne payyatettay paccido asay uuttidi biyo wulchcheeriya giyogee de'ees. Hageekka asay guyeera sugidi maaddin issi sohuwappe harasaa hemettees.

Haattaanne harabata go"ettidi oliyo haylanddeta zaarettidi oosuwan peeshshanawu danddayettii? Ha haylanddeta shiishshiyo wodetun naagettana bessiyobatinne shiishshi simmidi wottana bessiyo hanotati ay malatee?

Issi aybinne baynna mela sohuwa woykko bazzuwa heeraa asay daroto barkka baanawu xalenna. Hegaa gidiyo gishshawu keehi cora asay issippe he heeraara kanttees.

Dumma dumma sohuwan gitaa haattay woykko shaafati de'oosona. Daro haattay cora sohuwan de'ikko miizzay uyanawu gidin asay saamettennan de'anawu keehippe maaddees.

Issi cima aayiyaa shaashiyaa huuphiyan macadamia qassi hashiyan biittaa bokkiyoo zaappaa wotttada eqqaasu. Ha ayyeeppe guyye baggan yelaga badalay bittaappe mokkidaageekka de'ees.

issi keettaa qarxxaa giddon beetiya daro lo'iyaabati beetoosona. ha samppay darotoo dawuronne hara erettida kambbaata heeratun asaassi keehi daro maadiyaaba.

issi bitanee eqqidaagaassi bulla koottee diyaagee keehi daruwaa lo'iyaaba malatees. ha kootee darotoo asay maayiyo wode daro ho'uwaa immiyaaba malatees.

Amabban asay mabiraatiya gi'ettidi budeenaa uukkiyo keehiippe zamaana basheenne A qum'oy beettiyaagaa gidishiin meraykka agee karettanne anni adussa sookeetee giigii uttiis.

Kiike moccona Ahimeda Abiy Toophphiya biitta ayssiya oroomo dalgga manttiyan yeletidda bonchchonne gita asaa. Ha kiike mocconay Toophphiyawu daro oosuwa ootidda gita asaa.

Kaamee moorettin giigisanawu kushshiya hillay de'iyo eranchchati giigisanawu koshshees. Qassi kaamiyaa heeran maadiya woykko wottiyanne caaniyaa yelagati deosona. Dumma dummaba caaniyogan oottoosona.

Ubba suuqetuppe gaacettida bambbariya coo shammidi maanawu ha"i keehippe yashshees. Ha asay miyo bambbariya bollan biittaa gujjidi bayzziyageetu miishshay aqoppo!

issi sohuwan irzziizzuwaadan enccurettida upuuppati punettidi diyaageeti beetiyaageetussi meray keehi lo'ees. ikka asaa maadiyobay aybee giikko eta heeraa keehi puulayanaassa.

Danqala santtay tokkidoogee ubba maaraa mankkaa xaayidi mokkiidi de'iyaagee issi sohuwaan kuretti uttidagaa be'ida asa ubbay ba soo epiidi kattanawu wozanaa bayyees!

Keetta loyttanawu maaddiya dumma dumma keehi corabati de'oosona. Ubba qassi baale gakkiyo wode keettaa puulaa keehi gujjiya ufuuppata demmikko awudekka shammays.

Ha adil"e ciishsha meraan, boottaaninne zo"o qalamiyan tiyetti uttidagee bolla baggaara Toophphiya nne tohossa dalgga manttiya banddiray de'iyo usuppuntta kifiliya luxiyo maxaafaa.

Asa kushiyan xaafettida miishsha gididi asaassi oduwa gattiyogan haggaaziiddi takkidaba. Likke cenggurssa sissiya miishshadan gaazeexay asaassi daro kiitaa aattiyogan go"iya miishshatuppe issuwa.

Issi xaliyaa bayzziyo keettan bootta maayuwaa maayida bitanee ya baggaara eqqidi xaliyaa bayzziyo wode ha baggaara de'iyaa issi bitanee maayido kootee ay milatiyaagee?

Issi bitanee wogaa maayuwaa maayidi, haattaa ba sinttan wottidi barkka uttidaagaa gidishin,I maayido wogaa maayoy hadiyaa geeteettees. Hadee GIfaatan, dere yaa'an maayanawu go'ees.

issi sohuwan xaaxetti uttida cora qommo attaakilttetti diyaageeti beetiyaageetussi meray keehi lo'ees. asay miidi ulluwaappe harggiya kessana mala eti maadoosona.

Yelaga wodala ganjjee issi adussa seeraa naagissiya xaaciyara eqqidi ha xaacee haasayiyooga asassi televizhiine ziiryan aattanawu duuqqiiddi de'es. Garssa baggaara zo'o yafaraa bollan amaratto xuufe eti haasayiyo huuphe yohuwa qonccisses

Wolaytta wogaa qonccissiya shuraabiya maayida yelaga attuma na'ay ba ushachcha kushiyan Toophphiya banddiraa oyqqidi haddirssa kushiyan qassi issi bootta carqqiya qachchi uttiis.

Wolaytta asay beni mayzza ma"e wodiyappe doommidi daro qommo ushshata bantta kushiyan giigissidi uyoosona. Ha ushshatuppe geeshoy daro asatun keehippe dosettees.

Dumma dumma heeratun bollaa pacatettaara de'iya daro asati de'oosona. Ha asatussi eti koyyiyobaanne etassi koshshiyabaa dere asay, kaafiyageetinne kawotettay kunttana bessees.

Dumma dumma wogaan erettiya xalettu giddoppe issuwa gidida shooshsha xaliyaa yaagiya xuufe appe bollara deiyo irxxa maataasi bonccoye woykko xaphphoy shooshsha jalleti?

Asay hemettanawu gidin kaamiya laagganawu giigida ogiyara kaameekka asaykka hemettees. Ha kaamiya ogiyan issi kaamee barkka haa simmidi yiiddi eqqiis.

Qonxxaa giixxida huuphyaara bo'a bitanee bollaara duge simmidi xeelliyoo sohoy aybaa getettii? i xeelliyoo wonbbaa aybay bookkidi hegaadan aaside eretii?

Ha"i wodiyan dumma dumma oosota haaho sohuwa beennan asay ba kushiyan de'iya silkkiyan zammaana intterneetiya go'ettiyogan oottidi daro marccuwa demmees.

Badalaa giyoogee goshshanchchay ba gadiyaa liiqissi goyyidi zerin mokkidi gakkiyaa katta gidishin a wonoy badalay gakkiiddi diyoogaa qonccissees. Badalay wolayttan gaxarettiyaa heeran mokkees.

Birataa bayyadiyo maashinee meqqida birata miishshata koolanawu go'iya zammaana miishsha. Issi issi dirijiteti ha maashiniyaa buzo haaridi meqqida birataa bayyadisoosona.

Naa'u maca asattu sinttan de'iya biron keexettiya shuchcha keettan de'iya mittay shuchcha keettay keexettiddi wuriyoode kichiyaagetta. Ha shuchcha keettay qassi keexettiddi wuribookonna.

Hagee biittaappe kiyyiya maydine biratata seerissidi demmiyo miishsha gididi go'aa immiyogan erettida miishsha. Ayyo go'aykka ambbaare kushiyan wottanaassi, worqqaykka qooriyan qachchanaassi maaddeees.

Shooqaa giddon cora asay dumma dumma mittaa puuteti de'iyagaa shoddiiddinne he puutee puutido sohuwappe hara sohuwa ekkidi efiidi tookkiiddi de'oosona.

issi sohuwan zin'i uttida caamay diyaagaa matan naa"antto caamaykka beettees. ha caamay darotoo asay wotanaassinne qassi a wottidi harasaa baanawu maaddees.

Wolaytta dere asaa isso oottidi hasheyiiddi de'iya dichchaa eqotatuppe issoy wolaytta dichchaa amuwa. Ha amoy dichchaa oosota kaafiyogaappe gujuwan tohonne kushe kuwaasiyankka dropped erettees.

Toophphiya kiike moconaa dottoriya Ahiimmeda Aabiyyiba sinttan cora woraqataa wottidi yaa'aa uttida asaassi haasayiiddi de'ees. Ikka Toophphiya waatidi dichchanaakko giya qofaa haasayees.

Wolaytta biittan wolaytta wogaa keettay coray daro sohuwan beettiyagaa gidishin ha keettaa keexxanawu koshshiyabatikka:- godaa, meegaa, sussaa, tuussaanne hegaanne hegaa malabati koshshoosona.

Bulla meray de'iyoo wogga caamaa gediyaan aattiyoodee keehi garmaamidaagaa gidanaagee xelliyoode erettees. Ha caamaa qachchiyoo wodoroykka keehiippe adussanne ordde gidiyoogan eretidaagaa

issi laabireeree beettiyaaga giddon diya cora naati aybaa ootiidi diyaaba malattiyoonaa? hegaa xalaala gidennan ha sohuwan ayssi daro maxaafatti beetokkonaa?

Aaho dembbaa giddon zarphphiyaappe garssa baggaara kaamee haattan eqqidaagee beettes. Ha kaamiyakka meeciiddinne moorettidabaa giigissishin ha baggaara naa'u guutta naati beettoosona.

Oyddu Wolaytta wogaa maayuwa bolla baggaara maayida gastta attuma asati maccaaro bantta giddon wottidi hemettoosona. Adussa qoliya maayida maccaara kushiyan dawutaraa oyqqaasu.

Ambbatun ogiyaa doonan mittata tokkiyogee carkkuwaa zuubbarssaa teqqiyogaa bolli ambbatu puulaakka loyttees . Ambbatu geeshshatettaa naagiyogee ambbaa heeraa payyatettaa metuwaa birshshanawu maaddees.

Karetta meraa maayidi issi oyde milatiyaabaa bolli uttida heezzu kaciyaa milatiyaaba pude zaari essida buquray aybaa getetti xeegettii? ikka qassi aybawu maaddii?

Kaamiya ogiya xaaceti asa naatu saaruwa gishshawu banttana immidi kaalloosona. Hegee baynnaba gidikko asaa naatu bollan danuwanne daafaa guuttanaage keehippe barchiya bessiyaba.

Wotaaddarati daro wode issi biittan olay dariyo heeran biidi biittaa gishshawu olettoosona. Qassi eti daroto samayeti ekkiya caccara maayuwa maayoosona.

Otona hosppitaaliyaa giddon de'iyaa issi dinggate gakkiyaa adagaa naagiyaa keetta de'iyaagee ba oosuwaa keehippe minnidi oottes shin asaa ubbatokka dinggate adagay gakkiishsha?

Dumma dumma qommo katta mali'ettiya qimaamettu giddon karetta sawoy katta male'ettiyanne qassikka sawettiya mali'oo qimaame beettees. Daro qimaametti issippe shanxxan de'osonna.

Nu toophphiya biittani wogga xekkan asay tamaariyo cora yumbburustteti de'oosona. Hegeetu giddoppe issinniya daro asayi eraa duuqqiyo sarotettaykka naagettido wolaytta sooddo yumbberesttiyo.

Zannaqa keettay asay oosuwappe simmidi ba huuphiya shemppissanawunne ba laggetuura ulobaa hassayanawu maaddiya soho. Qassikka ba namisawu maanawunne uyanawu go'ettiyo soho.

Toophphiyaa alleeqo macca asaa maayuwaa bayizziyoo keettan de'iyaa cora maayuwaa maayi uttida ashangulliiteta. Ha ashangullitetuppe issiniyaa kallo de'iyaari sinttan oydee de'es.

Zadaloy bari giddon cora mittaa tookki uttidaagee beettiyo wode garssa sa'ay liishuwan giigida keehippe injjetiyagaa. Ha Zadaluwa ballan keyishee kaqetti uttaagee de'ees.

Wolaytta wogaa maayuwaa woykko alleeqo maayuwaa maayidi guufiyaa hashiyan wottidi eqqida yelaga attuma na'aappe guyye baggara de'iyaa mittaa qommoyi aybee? Na'aa meray ayimalee?

Asa naatussi kane koshshatuppe issoy keettaa geetettes. Shuchchan giigida lo'iya keettay beettes ikka darotoo ambban zal'ettussinne daanawu Gita go'aa immiyagaa.

Hayilanddiyaara mirindday qassikka panttay diyagge bessidaagaa bollan diya kirttaasiya giddon ayibi dii? A lanqqen kumidi diyageekka ayiba go'aa immana danddayii?

So medoosa gidida cora hareti ogiyara hemettoosona. Haree asaassi dumma deexxiyaba caananawu adussa ogiya manddaranawu maaddiyogaaninne dumma hara cora qommo go'a immiyogan erettees.

Hageeti naa''u yelaga attuma naati bantta kushiyan kophphetidi oyiqqido donoyi ayiba orddidee. Ha donuwaa taman kattidi miyoo wedekka uluwaa kumes.

Hagaa mala maayyuwaa maayida asaa taani be'iyo wode taassi aymuwankka yaanaadan hanees. Ha"I ha saatiyan qoppiyodekka tana aybakko woxxidi oyqqiiganabadan hanees.

Aaho baasuwa kaallidi de'iya keettay ajjuutaa asho keetta gidiyoogan erettees. Ha asho keettaa penggiyan bitane issoy naa"u irzzo goomaara de'iya motoriyara eqqiis.

Kushe hiillanchchay ba hiillan wolaytta wogaa maayuwa dungguzaa daddidi kaqqi utiis. Ha hiillanchchay bollan kaqqidi zo'onne ubba qassi karetta meran daddees.

Wolaytta moottaa giddon damoota weyde allaanaa giddon badessa ambbaa giddon de'iyaa asay medhido zarphphiyaa sunttaa oona giidi xeegiyoo intte erikko odite?

Cora Macca asati bantta bollaa meraa giigissanawu isppottiyaa oottiyoo keettaa gelidi oottoosona. Daro qommo ispporttiyaa guutta wodiyawu ootti simmiyoodee eti bollay eti koyyoogaadan hanees.

Toophphiya giddon dumma dumma heeratun qumatettawu maaddiya goshshanchchay zeriyo qumaa qommuwappe issoy badalaa. Badalay daro qommo qumaa appe oytta giigissanawu maaddees.

Kaamiyassi gidin baajaajiyassi hegaadankka motoriyassi lambbaa woykko binziliya duuqqiyo sohoy de'ees. Ha"i wodiyan hagaa mala sohoy daro sohuwan de'iyogee keehippe lo"o.

Donoy salo gufantto xekkan qumatettawu maaddiya goshshaa ayfetuppe issuwa. Ha gishshaa murutay qumatettawu maaddeesinne miida asaa bollaassi koshshiyabaa kunttidi oyqqiis.

Dumma dumma qalamiyaan merettida katta miyo saynee qassi cambaa uyanawu maadiyaa siine de'ees. Hagawu gate keehin yaa yaa al'i al'i biidi de'ees.

Ushshaa qommotuppe issuwa gidiyaa dankkiraa giyo ushshayi beettees. Ha ushshay asay darotoo baassi dumma gidida wodiyaan ba huuphiya ufayissanawu uyiyo ushsha qommo.

So medoosatuppe issuwa gidida kanay dembban zin'iddaage beettees. ha medoosay asaa naata dumma qohuwa gattiya kare do'atuppenne qamman yiya morikketuppe naagiyogan erettees.

Di'o ollay haattanne dumma dumma heera mooriya miiriqqa biyo aahonne miiriqa xayssiya olla. Ha ollay dumma dumma miiriqa yeggiyo olla.

Issi heeran daro buquratinne wooxziya miishati beettoosona. Haatta zal"e keettaappe kare baggaara beettiyaaga gidishin ikka Sharan kametti uttidaagee uyanawu keehin maaddes.

Cora macca naati issippe shiiqidi Toophphiya giddon de'iya cora sheeshshatuppe oroomo sheeshshaa wogaa maayuwa maayi uttidi huuphphiyan calliya aattida naati de'oosona.

Wolaytta giddon cora ambbatun dumma dummasan pootuwa denttiya keettati de'oosona. Hegeetu giddon loyttidi denttiyaageetinne qassi coo sholollaa denttiya keettaappe cora asay denddiyoy loyttiyaasaana.

Dumma dumma ushshati dumma ogiyan giigoosona. Hegettikka naa'awu shaakettoosona. Issoy meeziyan giigiyaa so giddo ushshaa gidishin naa'anttoy qassi zammaana ogiyan industuriyan giigiyaa ushshaa qommo getettees. Hageettika mattoyiyanne mattoyenna ushshata.

Asaa issi sohuwaappe hara sohuwaa ba tohuwaan bululayda baanawu danddayiyaa oyddu goomaara de'iyaa kaamee sunttay oona getetti xeegettii? i bollankka aybay caanettidee?

Sharaara siketti uttida lattaappe murutaa be'anawu caddidi haa guutta kattaa kessidi be'anawu maaddiya buqura. Ha buquray birataappe oosettiya kattaa barandan go'ettiyoogaa.

Bolla baggay adil'e ciishsha meraara de'iyoo keettay kare baggaara salo meraninne qassi bootta meran tiyetti uttidagee beettees. qassi guye baggaara hara keettaykka beettees.

Ajjooraa soossoy naa"u baggaara haattay duge simmidi goggiiddi de'iyagee beettees. Ha soossuwa matan issi geela'o na'iyanne issi wodalla na'ay qoometti uttidosona.

Issi keettawu sintta baggaara keehippe lo"ida shempiyoo sohoy de'iyaagan maarara uttida asati aybaa xeellidi uttidoonaa? qassi etappe bolla baggaara de'iyaa meray ayba meree?

Isppeekkaa giyogee kaamiyawu sintta laaggiyosaa heeran naa'u ginaara de'iya heregaa. Ispeekkaa kaamiyaa laaggiyagee baappe guyye baggaara aybi yiiddi de'iyaakko be'anawu go'ettees.

Bootta caammay daroto qitaa danddayenna caammaa qommo. Galbbaappe oosettida bootta caammati loytti geeshshi meeccidi bootta qalamiyaa tiyikko haahuwan xeelliyoode lo"oosona.

Bootta meraara de'iyaa qamisiyaa bollappe garssi gakkanawu de'iyaa maayuwaa maayada ba zokkuwaa nuukko zaarada eqqidaara beettawus. ya baggara qassi bulla meray de'iyoo goday de'ees.

Oduwa sissanaassi maaddiya miishsha gididi dumma dumma misileta, poototanne asaa woykko do'a gidinkka be'iyogan kiita ekkanaassi maaddeees. Oyde asay uttanaassi maaddiya miishsha.

Beni asay bambbariyaa daaxxiyo mishshatuppe issoy woxaanne muylaa gidishin woxay garssaara uttida muylay bollaara daaxxees giyoogaa. Woxaanne muylaa asay medhdhiyoy ordde shuchchaa massiyoogaana.

Biron tiyattiiddi de'iyaa moce woyikko yelaga badalaa ayifeta shooqan ba'i uttida badalaa maqaa. Aaho shooqan tiyattanawu gakkiiddi de'iyaa badalaa murutaa.

Issi aayeeranne qeeri naatuura issippe eqqida bitanee, Darggiyaa kawotettaappe kasetiya, Toophphiya kawuwa Janhoy Hayle Silaasa geeteettiyaaga. Ha kawoy Toophphiyan oytamanne oyddu layttaa kawtiis.

Issi bootta wolaytta wogaa qonccissiya malaatay alleeqettida shuraabiya mayida yelagay oydiyan uttidi kiitaa aattiyaagaa sunttay oonee? A merayikka ay malee?

Itoophphee biittiyaa zeerayda de'iyoo abbaa aahotettay keehippe daro gidogappe denddidagan daro shooqaa oyqqi uttiis. qassi zeerettida haattay saluwaa simmidi pociidi de'ees.

hachchi giittiyo naagitte yaagiyaa xifatee beetiyaagee diyaagaappe garssa bagaara diya na"ay aybaa ootii? qassi ha xifattiyaappe garssa bagaara beettiya meray ay malatii?

Kifilee xumi uttidaagan issi beni wode kattaa dumma dumma galabbaappe shaakkanawu go"ettiyo gillaa giyooge de'iyaagappe bolla baggaara de'iyaage aybe ?

Issi cora mittaappe sintta baggaara keehippe puulattidi uttida sohoy de'ees. Hagaa mala sohoy darotoo asay yeleta gallassaa bonchchanwu go'ettiyo soho.

Geela'o macca na'iya naa'u issi mala caama wottidooge keehippe daro gatiya ekkiyaganne ubbakka aybba lo'iya dumma muruta caame! Na'e tohoykka ubba dumma.

Kushshiyaa kuwaasiyaa kaa'iyoo dembbaan naa"u citati issoy issuwaara kaa'iidi de'iyoode ha baggaara de'iyaa annacettiyaa citati aybaa milatiyaa maayuwaa maayi uttidonaa?

Bantta bollaa minttettiyaa yelaga naati kaamee adhiyoo ogiyaa bolli guurara kiyidi bollaa minttetto isporttiyaa oottiidi aysi hagaadan bantta tohuwaa pude denttiyoonaa?

Issi bullaali uttasan qoodan daro keeshsheta guffantti wottidoogaa achchan issi qiiba karetta na'ay uttis. Ha na'ayyo guye baggaara bootta shanxxaa kumi uttidabaati beetteesona.

Ha sohuwan adil'e mala meraara de'iyaa alleeqo miishati amaridaageeti beettoosona. Etikka qooriyaninne kushiyan wottanawu maaddiya lo'iyaa maayuwaa maayidi wottiyoode puulayiosona

Daro geela'o macca naati bantta xoossi medhdhido huuphiya bollan hara huuphphiya tookkidi yuuyyes. Ha na'iya hagaa aggada huuphe xallaa mecca mecca daddada naagiyakko lo'o.

Wolaytta sooddo ambban cora aayeti ba naata dichchanawu ogiyaa doonan uttidi shaashshaa shaayidi bayzzoosona. Hagaa mala aayeti hara gita oosuwa ootaanawu koshshiyaageetashin keehin azzanttoosona.

Pappayiya doozay maaraa oottidi tokkiddooge ayba lo'ii! Irxxa carkkuwa baakko goochchidi heeraa irxxissi uttiis. A sinttan beettiya shaaraykka boottaa gorddi uttiis.

Dumma dumma nuna koshiyaa buqurata shammanawu koyiyoode nuni yaappe biidi shammi ekkiyoo sohuwaan darobati asay be'idi shammana mala kaqetti uttidaageti beettoosona.

Hashshu yelettadasa yaagiyaa xuufe de'iyo keettay keehin xeelawu puulattidaga. Ha keettan dumma dumma meraara de'iyaa ciishshay uppupay hegadankka hara dummatiyabay de'ees.

Giyaa giddon mittaa ayfeta zal'iyo man'iyan cora ka'ida mittaa ayfeti micettidi de'oosona Eta giddoppekka askkaadoosee, manggoy, muuzee, loomee paappayeenne appilee de'oosona

Kushe hiillanchchay bari kushiyan loytti medhdhido amarida kalttaa puuteti beettoosona. Ha kalttaa puutee ayfiya aattin mittaa qeranawu Gita go'aa immiya miishsha.

Saluwa caddi uttida keettappe haddirssanne ushachcha baggaara keehippe lo"iyaa keettay de'ees. Ha keettappe sinttaara baggara goggiya boottay aybba malati niyo?

Kaamee asaa naati hashiyan tookkidi wwaayettiyo asaa naati wolqqaa miya toohuwa issiguttan efiyaga. Ha kaamee qaaxxiyoy lambbaa wolqqaninne binzziliya wolqqaana.

Naa'u asa gamma gakkida gasta asat Wolaytta dunguzaa maayidinne qassikka gaabiya hashshiyan yegid bantta huuphphiyanikka dunguzaa koppiyiyaa wottidi sinttawu simi eqqaageetti aybba lo'iyoona.

Toophphiyaan zamaana waaruwaa oosoy keehin ellelidi diccidi de'ees. Ha waaruwaa oosuwappee moliya yelettisiyoga, xompiya tamaa medhdhiyoganne goshshaassi haniyaa haattaa medhdhiyoga.

Birataappe giigida wodee ehiido zaammaana miishshay beettees. Ha buquray deexobaa leemisuwawu kaamiyassi a bululissiya irzzoy xuuqqikko ha buqura go'ettidi kaamiya xoqqu oottidi lammanawu haggaazzaa immiyaba.

Luxetta keettaa luxanawu biida naata luxissiyageeti eta luxettaa xeelliyagan gidin harabaa yuushuwan eta tobissiiddi de'oosona. Etikka sa'an uttidi kaalliiddi de'oosona?

Hagan logo woykko arumay Toophphiya coraa gattiya eqotaappe woykko cogaa qonccissiyagee shiiqidi uttiis. Hagee Toophphiya de'iya coraa gattiyo cora eqotatuppe issuwa.

Ajjooraa soossoy wolaita biittaassi daro qommo go'aa immees. hegetuppe issoy kare biittaappe xomoosiyaageeti yiiddi xomoosidi biraa immoosona. Daro macca naati laytta giddon ajjooraa soossuwaa xomoososona.

Ayfiyawu xeelawu qassikka muussawu shonggan mal"iya ashuwa anccidi kattoogee samppan hiixetta buddeenan qooletti uttiis. Ha kattaa poogissanawu anccetti gujetta bambbaree de'es.

Dumma dumma qommo asayi ba puulawu go"ettiyo lo"iyaabati diyo aaho giyaa. Ha giyaan kushiyaan wottiyo belecayi, qooriyaageekka ti"ettiyoogaara kumi uttis.

Toophphiyaa kare biittawu bayizzada woriyaa demmiyo murutaatuppe issuwaa gidida galbbappe merettida lo''iyaa caammaa. Ha caammawu bolla baggayi zo''o gidiyoode garssayi bootta.

Ha"i ha"i daro macca naati puulattiyobata kase meezetido qooriyappe, kushiyappe, biradhdhiyappenne hayttaappe gujuwan meeshi meqettankka wottoosona. Ha alleeqoti darotoo biraappe woykka worqqaappe merettoosona.

Boottaara karettaara walahan de'iyaa hashiyaappe biidi gaadiyaa gakkiyaa qamisiyaa maayida maccanne attuma naati uttidaageeti daroti sa'aa simmidi muzzu gi azaniyaaba milattoosona.

Shaafati balggo ira wodetun bulqqotidi moorettoosona. Hagee haniyo gaasotuppe issoy iray bukkiyoode di'oy harasaappe goggi yiidi shaafatu giddo geliyo gishshataassa.

Gaaray wora gidon darotto bazzuwan maataan mitta bonccuwa miidi de'iya puulanne lo'iya wora do'a. Ha wora do'ay adussa kacciyara de'iya medosa.

issi karetta meray diyo macaassiya eqqidaara beetiyaarippe guye bagaara diya uuttay aybaa maadii? qassi a ba kushiyan oyqqa wotido miishshay aybissi maadii?

Dumma dumma ataakilttetanne miyo mittaa ayfeta miyogee nu bollawu cora maaduwaa immees. Miyo mittaa ayfeti vaytaaminiyaara de'iyo gishshawu harggiya teqqoosona.

Keehippe daro lo'iyaa aaca maata gidoon milile gaarati ayissi woxxiyoona? Ha bagga gaxan diyaagetuppe ya baggan diyaageeta gakkanawu qooday woyisee?

Naa"u karetta nne arssa macca naati bantta bollaa gatti kammenna issi mala qantta maayuwa maayidi eqqidosona. Karexxiyarissi huuphee diyagee yoshkkaaraa.

Shaafaa nne hara wolqqaama haattata shaakkidi biyo manddaraassi haggaazuwa immiya wolwoloy haattaa doonan eqqiis. Guyyee dooya gido qeera bootta kaameekka eqqiis.

Asay daro wode godaa keettan haggaaziyogee asaassi lo'onne injje de'uwa giigissees. Woosa keettan issippetettaan yexxiyogee asaa garssan siiquwakka minttees giyogaa.

Issi kifiliya giddon giigi uttida uttiyo oydenne qassi wottidi miyo xarphpheezay giigi uttidaage aybbissi giigide? Ha sohuwan yaanaw de'iyaa asi ooni?

Ha maayoy puuttuwaappe maayuwa paabirkan gelidi dadettiyogan maayettiya maayo qommo. Ha maayoykka co sohuwan gidennan diishin keehippe bonchcho sohota maayettiya maayo geetettees.

Cora macca asati maarara hokkidi gooshshan mokkidi ka'anaaniyaa lokkomaa giddon aybaa oottiyoonaa? eta qoodaykka macca asatugee muleera woysaa gidii eretii?

Wolaytta zooniya humbbo alaana gooshsha xaafo keettay bantta layttan tokkido puutiya erissuwa bolli qonccisoossona. Ha erissoykka daro puutiya misileta oyqqis.

Issi haatta kare malatiyasan qeeri maata mala doozzay de'iyaagaa gidon heezzu kacciya esi uttida xadhdhiya giyo do'ay dees. Ikka qassi baggasay zo'o xaaxetti utabaa maayi uttiis.

Samppay hiillanchchay dumma dumma miishshaa go'ettidi medhdhiyo kushe hiillan giigiyaa miishshay. Samppaanne zazzariyaa go'ay asay issi issi kattaa ayfeta punnanawu maaddees.

Timirtte keettan guutta naati tamaariyode issi issi naati kifiliyan guuttaa haasayikko eti xubettoosona. He gishshawu asttamaariyaa issi waayissiya naata demmikko minttada zorana koshshawusu.

Cora asay maata mera maayuwa maayidi aspalttiya bolli beettees. Ha asay ubbay shiiqido gaasoy wottaassa gidiyogee worddoy baynna tuma milatees.

Kutoy so medosappe issuwaa gidida dumma dumma go'a immiyaa so kafo. Ha go'atuppe issoy bayzzin miishshaa, phuphphulekka bayzzin, minikka go'ees. Toophphiyaa zo'o woxiyaa woykko qey woxiya giyooge daroto ha kutuwa ashuwaara kaees.

Amarida attumanne macca gidida qiiba naati maara eqqidi bantta kushiya haattaa oyiqqidi miicciiddi beetoosona. Hageeti tamaari simmidi shemppuwa ekkanawu kiyidaageeti beettoosona.

Maata keettaa zagon maatay dicci uttidaagappe darkko baggaara diya dozzay sunttay ayiba geetetti xeegettii? Ha keettaappe ya baggaara diya flderiyaa huuphiyan diyaabay ayibee?

Dooya de'iyaa keetta penggen uttida qeeri na'aappe sintta baggaara aybi aybi beettii? Dooya de'iyaa penggiyaappe so baggaara aybi aybi beettii?

Keehi cora asay issippe shiiqiddi guutta giyan dumma dumma miyo mitta ayfeta bayzzosonanne shammosonna. Qassikka bootta kaame etta matan eqqiis.

Dumma dumma ambbatun laamee kanttiyo heeran dumma dummabata bayzziyogee daroti meezetido ooso. Ha zal"ee manddariyageetu koshshaa kunttiyogaappe gujuwan zal"anchchatussikka miishshaa demissees.

Biittaa bollan keehippe iita harggee aakkiiddinne qassi daro asa ha"i be'idooga ha"i wori aggees. Hega gishshawu ubba heeraanikka aakime keettay daana koshshees.

Issi heeran amarida asay shiiqi uttidaageeta gidishin eta heeran keettayinne qassi etikka mehiyaa bantta kushiya wodoruwaara gattidi oyqqi uttis. Ha miizzaykka daro go'aa immiyageeta.

Toophphiya zo"o masqqliya meraa yaagiya xifatee beettiyaagassi meray keehi lo'ees. ha malaataykka darotoo asaa keehi maaddiyanne miishshaa immidi maadiyaa eqqota.

Hadee karetta zo'onne ubbakka qassi adli'ee ciishsha meray walakkettiddi de'iyo wolaytta wogaa qonccissiya wogaa maayo. Ha maayuwa ufayttiyo wode maayeettes.

Wolaytta kochchaa asay dumma dumma meraaranne qottaara de'iya qopheta dumma dummabaappe daddoosona. Ha qopheti puulatettaa gujjiyogaappe gujuwan awaanne meeguwa teqqoosona.

Issi issi wode huteeliyan de'ya kattaa ma simmikko uyiyo dumma dumma ushsha qommoti de'oosona. Shin taani hara ushsa ubbaappekka isppiraytiya uyada salettikke.

issi carkkuwaa uuggiyo miishshay ha sohuwan beettiyaagaassi meray keehi karettanne bulla. qassi ha miishshay darotoo giyan shamanaassi keehi al'o malatees.

Wolayitta telebizhzhiine xaabiyan dumma dumma oyshaa giigissidi ogiyaara biya asaappe oychchoosona. Eti oychchiyoobaykka wolayttatto doonaaraa gayttabaa, de"uwaabaa, miichchiyaabaanne hegaa malatiyaabata oychchoosona.

Issi keettaa aayyiyanne aaway naa"ay issippe uttidaashin aaway shumbburaa tiya poqqidi baari xeellidi haraakka qassi kushiyan oyqqiis. Aayyiyakka aara issippe miiccaydda dawusu.

Wolayttan erettida qumaa qommotuppe issoy uuttaa. Naa''u asati uuttaa haashiiddi de'iyaageeta gidishin, ha oosoy daro daafuraappe simmin beettiya ayfee gidiyoogee qoppin hirggissiyaaba.

issi "Trident" geetettiya xifatee ingglizzatuwan xaafettidi diyaagee beetees. ha xifateekka issi lo'iya boncco mala lasttiqqiya malatiyaagan xaafettidi qassi asaassi kiittaa aattees.

Sa'aappe mokki kiyida maanawu maaddiyaa kattaa qommo gidiya meran maata meraa maayda katta qommuwaa sunttay ayba getettii? Qassi i awa awa heeran de'ii?

Pooqe keettatuyyo asay pude kiyanawunne duge wodhdhanawu giigida xekkati de"oosona . Tungga milatiya diccida ambbatun qoodan keehi daro pooqeti de"oosona.

Ha wolaytta biittaa qonccissiya zo"o,karettanne adil"e ciishsha meray de'iyo qalametinne wolaytta keettay be'inkka zaarettada be'a be'a giyo gishshawu tana lo"ees.

Dumma dumma wodetun daro wolaytta biittaawati bantta oonatettan keehippe otorettiyogaa qonccissoosona. Ba oonatettan otorettiya biittaawati heeraa oonatettaa qonccissanawunne bonchchanawu guyye gookkona.

Amarida macca naati huuphiyan bootta maayuwa qachchidi issi aaho bootan shiiqi uttidaageeta beettoosona. Ha naatikka orttodookise ammanuwa kaalliyageeta ayssi gidikko eta qooriyan masqqalee des.

Ogiya sarotettaa woykko kaamiya danuwappe asay attana mala akeekissiya xuufee ogiyan taappeellaa bollan xaafettidaagee asay awa baggaara baanaakko minttidi bessees.

Ustta kattaninne daabbuwan mal"uwa nne shonggaa gujjanawu go''iya karetta shuqoy sharan dooyetti uttiis. Ha shuqoy ulo harggiyappe pattiyo wolqqay de'es.

Issi geela'o na'iya huuphphiya dadissennan duge yeddada bootto maayuwanne karetta boggiya gixxa uttada doonaa dooya wottada miiccaydda de'iyara kushiyan oyqqidoogee aybay?

Issi buuchchaara puulummida arssa bitanee wogga meeguwaa kootiya mayyidi uttidaagaa achchan guyyessaara eqqiday oonee? Ha bitanee huuphiyan xaaxi wottidoy ayibee?

Asati maarara qoometti eqqidaageti dumma dumma wogaa qonccisiyaa maayotta maayidaageti aybaa oottiidi de'iyoonaa? etappe qassi giddo baggaara aduqqi ekkiyaa issi bitaniyaa sunttay oona getettii?

Wolqqaama zaallay kofaara de'iyagee xeellanawu keehippe lo"iyagee de'ees. Ha kofaappe garssaara deelle milatiya haattay duge simmidi goggiyagaan asati meecettiiddi de'oosona.

Wolaytta doona luxiyo maxafay wolayttatto doona waatidi haasayanakkonne qassikka giraameriya go'ettiyo ogiya yootiya doona maxafa. Ha doona yuussakka aahuwan yootes.

Issi haree de'iyagaa bolli masunttay goo'i uttidaagaa naa"u asati meeccido de'iyogee beettees. Ha masunttaa meecciyo wode xeelliyo wode taassi bollan caalees.

Bari kushiyan bootta sharaa oyqqidi beexiya hashiyan wottida bitanee maatta miizzata heemmes. Ha ubba miizzatu sheeshshaykka maattan gooba gidiya Keene.

Dere giddon doodetta uttida ambben beettiyaa cora keettata. Ambbaappe qommo baggaara deten'oti ekkiya sohuwan saluwaa shaarayi kuwaa medhdhi uttidoogee beettes.

Maarara uttida asay ayba gaasuwaan ha sohuwaan uttidaakko oonee eriyay? qassi eta giddon de'iyaa issi biittee seeraa naggissiyaa bitaniyaa sunttay oonee?